Paɣaba ka bi bɛ kom ni kom maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka gbuni ŋmani ka yɛ neen konkoba niɛma maa zaɣ ʒiɛ zaɣ sabinli zaɣ piɛlli ka so ʒɛ duli ka so chinchin ʒiɛ bi galisiya

Paɣiba bi zila kom n kuna ka so gbubi ko yoori bini o nuuni bi yiɛla nɛɛn konkoba so yiɛ zaɣi zɛɛ ka so yiɛ yɛlo ka dihi o shɛɛ ka so yiɛ zaɣi sabinli ka so dini gabigabi ka so chinchini ka so yiɛ liiga piɛlli ka bi zaa ziya ku taɣi.